Emmotoka elikulima obusubi, mmotoka elikulima obusubi mukisaghe kinho ekinhenhe, ekisaghe kinho mmotoka kyeliku limamu obusubi kyetolweilwa nhe nhimiro erimu emiti mingi yakola ekibila, ebileli mwibanga bulungi byabulu mwabamu nhe byelu.

Sitegi eya bboda. Kumbali kw'oluguudho kuliku aba bboda bangi aba siteginzeeku kwa pakingibwaku nh'emmotoka. Ate einhuma gha banho ku sitegi ghaligho ekizimbe eky'emyaliilo emingi.

Endhuki nnhingi inho, ate endhuki dhinho dhili mu kala ibiri, dhirinha kala eya black ni kala eya kyenvu, endhuki dhinho dhebunze mu mibungo ebiri nga dhiyungiibwa ghalala ne ndhuki edhiri mu magati dhe miyungo dhinho ebiri.

Omusaadha ali ku kizinga ghangulu agemye mu nsagho. Amaadhi getoloile kinho ekizinga kyaliku ng'amaadhi malungi nga ghaligho ebinhonhi bili kubuukila ghangulu ogha maadhi. Omusaadha onho ayambaile saati ya bbulu ali kulingilila sayidi ele ey'ebinhonhi ebili kubuukira kumpi nh'amaadhi.

Eilike linho lili munsiko era likuteime ghe bisimbe, amalike ganho kyabulambuzi kikulu, eilike linho tilibonhekela kuba mumbela nnhungi nga era lilinha ebighuka kulu susu lwalyo era nga eilike linho lyetaga obwidha ndhabi.

Abantu bangi batyaime mu butebe, abantu banho balina akabanga mu magati gaabo nhi gaabo. Elra nga abasinga bagemye ebitabbo mu mukonho nga bali kwetegereza. Batyaime mu tenti etimbibwa omukubi era nga ghaligho omulungi ghe ebifananhi aye mereire mu magati ga banho abantu abatyaime.

Omuvubuka onho yetiise ekifuko ku mutwe nga ekifuko kinho akisibye mu kutiya. Omuvubuka onho ayambaile saati eya lwedi nga eliku ebigambo mu nhukuta nga aye bighandhikibwa mu kyeru. Ela mu nkoto ye nga alinha bitisi dhe ba ghulilizaku enhemba.

Omukazi afunhye obuvunhe ku kigere kye era nga abasaadha banho ababiri bali kumwamba okumugha obwi dhandhabi obusokelwaku obwe kigere kinho era nga akutaime ba mwambeku okuteleza ekigere kinho.

Omukazi alina omwaana omuto bali mu sinki alikunhaaba mungalo. Omwaana ali okunhaaba mungalo mu sinki nga amaadhi gali kuva mu katapu mwaga kozesa okunhaba mu ngalo, kumbali kwa sinki kuliku obudhome olulimu ebintu ebye ndhaghulo ebindhi mwabamu ebisimbe.

Eitelekelo elye bintu ebikolebwa nh'emikonho, ebikolebwa okuva mu bintu eby'obutonde okuli engada nh'ebintu bingi kamaala, kwabaaku ebiibo eby'endaghulo, engoye edhitungiibwa nh'emikonho, kwabaaku amayiga ag'ebisolo nha madhindha nh'ebintu kamaala.

Ekisaaghe eky'omupiira kinhenhe ela, kinho ekisaaghe kilinha ghebazaanhila omupiira nh'ekizimbe ekikyetoloile abaantu ghebatyama nga babonha abali kuzaanha omupiira. Ela kinho ekisaaghe kyetoloilwa engila kamaala edh'endhaghulo, ela nga ghaligho nh'ennhumba kamaala inho.

Abantu banho bali emberi ghe bizimbe binho enho, abantu banho bali kwe kalakasa okwe kalakasa okweilembe. Bemereire ku lugila lunho bali kwe kalakasa olwe'mbela embi eteleibwagho.

Tooyi eno yakisenge kilara era tooyi eno ekimante kyayo kyazimbiwa mu mabaale agowendho era nga eno tooyi kuliku eibaati n'olwigyi olwabadibwamu mumbawo, tooyi eno eliku amadaala nga oli kujingira

Ekifo kinho kya nsozi sozi, ensozi dhino dhiliku emiti. Olusozi olundhi luliku ekibira okundhi kwabaku emiti nga mitaga taga. Einhuma ghensozi dhino ghaliyo enhandha elimu amaadhi.

omuntu agemye emwaanhi mu ngalo. Emwaanhi dhinho mmyufu ate nnhenvu. emwaanhi dhinho badhikolamu amagyanhi, agaghoma gebeeta kofi, kaagha. Kagha onho bamuyigha mu maadhi amasu okukola kyayi.

Emmotoka enhungi eli kubita ku luguudho olwazimbibwa obulungi. Lunho oluguudho luliku enhumba nnhingi ku sayidi eyo mukono ogulya. Sayidi eyo eliku enhumba kuliku, eliku olusozi okuli ennhumba dhinho enhungi.

Elyato elya zimbibwa obulungi elyo mulembe lili ku maadhi, elyato linho lisitwire ebintu kamaala. Elyato linho lya bulu nga lili ku maadhi lili kuseyeya.

Endhuki eri kukamuli aka papo, akamuli aka papo kali munhimiro omuli ebisimbe ebindhi ebiliku obumuli obwa papo obundhi nga bwelu. Endhuki eli kusokola mukamuli byekozesa okukola omubisi, endhuki yetaga obumuli ate nho bumuli bwetaga endhuki inho.

Endhuki eri ku kamuli akalungi aka papo ghangulu ghaako ku kisimbe, enho endhuki er'ifunha eby'okulya mu kamuli kanho akalungi. Akamuli kanho akalungi kali mu magati ag'ebisimbe ebyakilagala. Ebisimbe binho byetaaga enho endhoki, ate endhoki enho, yetaaga ebisimbe binho.

Kanhisa enho yagizimba mubulungi ate elimu kifoo ekye ndhaghulo, kanhisa enho eli mukiko nga kumbali nha kumbali ghaligho obunhinho, enhuma gha kanhisa enho eliyo enhimilo nhe mbeli ghayo eliyo enhimilo elimu embogo, kanhisa enho mu kompaghundhi yayo elinha emiti edhendhaghulo.

Omukazi onho abonheka obulungi ayambaile engoye edh'ekilugavu paka ghansi nh'engaito edha sinikazi ennhungi. Atyaime yaba nh'akatebe mu maiso ghe akaliku laputopu ghali kunhiga. Ali mu kasenge akafanhanha obulungi nga ketoloilwa ekisenge eky'endhabilwamu edhibonelwamu nga bwooba kuliya oba osobola okulengera ali mundha.

Abaana banho bava kusenha maadhi bagasibye kugaali, omughala alikusindhika, omulenzi ali kuvuga akagaali nga bali kunhinha nhinha. Bali kubita munhimiro edhilimu ebisimbe ebya kilagala.

Olugudho lugazi era nga lunho lugudho lwaitaka nga kumbali nha kumbali kwe toleelwa obusuubi obulungi obwa kilagala nhe miti era nga mumaiso ghaligho nhe enhumba, kuliku enhumba edha mabati aga bulu era nga ebileli bigemye.